Di mënam li xarla xar bi ñiñ ko pengu am gurbu te beejeni xar bi kinkangi tiye pengu be diko tukat sieram xarb k te xamb ci kawm kko pengo.

Di ba manam dome bisab bi bun ci banxans bi manam bisabu konkla bisab birim kura jëfenniko ci wàlum ekkbi saabla purtogal lekkac.

Li makiyasekaay na mëna makiyasekaai ma ngir tegu noon ci kawo darax lu xonxlumin lu konkna tegu foofu noonu nir jig ni ño godi jafandi ko ci wàllum prafetaay makiyasekaar.

Jiggeen la mu ngir sool dagit bi amul loxo mënam bu bistu tuj la tiye baag bi ñu def mee jam te def cenn ci baatam bi mu ngir daxaw ñoonu fotow.

Jigéen la jigéen ba num gool bind fuufu noonu defla minekom lu su tuj di bu luldu xalakonko toot ci kaw boppa mbi noonu ngamkoo f ay bindin bindi ñuy su tucj am nu ñul bindin be bi nga wane rëwmi gambi ya mënam liggéey rëwmi gambi la.

Jgeen la jigéen bi ngi leetu taala noonu pof ci ganaaw wone ganaayu boppambi a kanan bi tuuti nuuna jigéen wi muni soln ay jaaru jaaru yi ci noppa bax jaar bu bu ñeneent solm buba konnoonu baat bi tuuti.

Lii kalpi la niñci bir kartom bi am kalpi bi am botan ci kawam nounu.

Di mëna pot la porbi put peerla ni ngo def fufu noonu ay daram manam luminikoom ci wàllu mbir giram dinkotee jefandikoo ningo tee ci loxon mëndefuki ber ba xonxo.

Di dadala dala ggdo dalagudo ursola are onk amte jekay nonu dalla jiginda nim ko tek nonu ñar keru dalla ursol.

Di armoala mënam xolaane kaay tele la dingo dey jém diko bos di xog xoolaane téle ningi tego ci kordanounu ngam ay bute bute li ndox ningi tego ci ronnooni.

Ay jaaru la ñaaryi per jaaru ñoo tëg lante noonu jaaru pur sol jigi ni ñoo ko den soon jaaru yi ñi nga ami ay cloti bare ci beeram noonu ñu ngu tegg foofu nun.

Fii oppital be fundee jëfendeko ci wàllmbir bu yeramna am biddeen noonu ñu ko daf noonu dekko noonu am binden ci kaw budder bax na am rido foofu noonu.

Ay jigén ñor gi ñekk amëna mf aniwersty rcingarwas vse wantaay zitandoxon milir fecca te dem nu ngab ay gur cin gana manam tigakatyi cin gëna.

Ay weñ ñoofe neeka mëna weji ni ngi teg dante nuunu bu liggéey kayna ni ngi tekku ci kaw karton gurtomitam ngi tekku ci kawa daran nuunu.

Li adatala mrna mingi ame ay bin te buuno tatabu ñuon funde plogee ingoteg ñuuno.

Naare peer jaaru ñoo fe neka jaaru la jaaru sol jaaru jigi ñoo kote jëfa neko yi ngu teg lante noonu jaare am ay clor ci piram bur solla.

La wig bànga tego ci kaw dara mënam ñu kottabax nuun mu nga tego ci kaw dara nga am palanteer nga am fins bi nuur nga am ay xeer ciroonnoon mënam fi liggée kayna.

Lekkil na lekki yang ci pot malan lekkil li ngi tag lante nuunu purjiaala bamob witi ñaari pot nekke nim ko def lekka fiko ndekko forset ko tiir ci nu xambi wonee ko nuunu.

Gornda gor b bi ngi dem bày bako pinuunu dem fundi wañee kawar ngi bay bako pinuunu sigaapobtote def jaaru ci nappaka def ceen def sonbo buñur batal bini amee lu weex.

Ay desteer ñoo fi nekk mën am desteer jàngale kaay ngi am fuuf nuunu ay bindir ci kaw defteer yi ga am ay xele yim pind fuuf nuun xele ning ci ek kolpa ñuna yangi toppa bu tob ma ñuna ya aji garab ningi nuun.

Jigéen la jigeen bàngi sol koset maanam rooba jigéen ba xees la tie kalpem bi ci loxam ba def meez def makiazu ñounu sol cienn bu ndàw tek loxabi ci boori poj ba manam ci boori tankae am rido ñoona am omine foto ci ganawa.

Ay giwel ñoo fi nekkam manam gur banga tiye am koram ba mun kor nufin mu ko tiga sal xaftaan sa dala yi dall jigeeni ñu nge feecca mënam gt sen loxey de feec nga am pan ci diga ba manam ay wuykat ñoo fi ak feccakat.

Picchala piccha bi ngi taxaw ci kaw bahang mannam nimeni koom ñax piccha bi am luñuul ci bopp ba am lu xonk ci baat ba am luñul ci digaba am gen mitam bingi xonk picchala mi ngi taxaw mu ngi xoole wone benn but.

Ay lekkin ño finika manan ay ñepe ak buteri ñu leen sol ay tuir nn nu leen teglanti nuunu malam ay lekki na ñuñ ci bëtëri na am ay duuriñ ci booram.

Jebenikoom be demoo fi nekka ak def teer dinga amee ak cloribar lu mëndikom nañul ñu xonkonu bi doolu sa tëc ab bindina ñul coroonammoon.

Lii ay ñit ñfi neeka manam ay wuykat lan na am gëur bi ci ganaaw dem wuykat mag la langi sol dune dam def xaftaan bu nuul def caxab bu nuul gi wone ay binet.